Indawo zokufundela abamtwana abasezingeni eliphansi ziyabe zilendawo zokubhalela ezinamathiselwa emidulwini. Ukuze abantwana babonise lokhu akade bekufunda kumbe ababalisi babatshengise lokhu abakufundisayo.

ababalisi abafundisa abantwana abancinyane bayaphuma labo ngaphandle kwezindlu zokufundela bayedlala behleli emithunzini bebafundisa indlela zokuziphilisa ukuze nxa sebekhulile bahlale bephile ngcon ndawonye

Izindawo zokufundela abantwana abancinyane , lapha kuyabe kufunakala amacansi ukuze bengangcoli njalo behlale endaweni ehlanzekikeyo ikakhulu nxa sebesidla

Ababalisi abafundisa abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bayabanika amathuba okuyadlala labo phandle behleli labo emacansini bebafundisa kumbe bebabalela indatshana ukuze bafunde.

Izindawo zokufundela abantwana abasezingeni eliphansi, kuyabe kubaziwe izitulo lamatafula lapho abazahlala babhalele khona ukuze bengabulawa ngamaqolo besesebancane.

Indawo zokufundela abantwana abasezingeni eliphansi kuyabe kulezitulo lalapho abangabhala khona njalo lababalisi babo benelise ukubancedisa so kungabe zindawo zokuphekela kumbe zokuthungela.

Lapho okugcinwa khona amabhuku abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo, lapha kakhulu amabhuku awokubala, kanti ke njalo bayagcinisa amabhuku abo awokubhalela, ikakhulu labo abahlala endaweni ezikhatshana lesikolo

Abantwana abasezingeni eliphansi bayadlala ngesikhathi bephumula efundeni kwabo okwenziwa ezindlini zokufundela. Lapha sebengabe belababalisi kumbe bedlala bonke lokhu kuyabe kulezikhathi ezehlukeneyo ukwenzela labo abalamazinga atshiyeneyo ezifundweni zabo.

Indawo lapho okugcinelwa khona amanzi okunatha. Lokhu kwenziwa kakhulu ezibhedlela kumbe ezikolo ukuze umphakathi wenelise ukuhlala uhlanzekile njalo ayafakwa duze lalapho okulezambuzi khona.

Indawo zokuhlala abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo. Kulendawo lapho abahlala khona, lalapho okumele babhalele khona ukuze bengabulawa ngamaqolo njalo bahlale bephilile.

Abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo bayahamba emithunzini beyedlala ngesikhathi bephumula ezifundweni zabo. Lapho bayabedlala bendawonye kumbe bengamaqembu ahlukeneyo.

Izindawo zokufundela abantwana abasezingeni eliphansi lapha kutholakala amatafula lezitulo ukuze bahlale njalo bebhale kakuhle bengezwa maqolo njalo kuba lezindawo lapho okugcinwa khona amabhuku abo.

Izindawo zabantwana abancane lapha abafundela khona. Izikolo lezi ziyabe zilezindawo lapha ababhala khona phakathi kwezindlu zokufundela njalo bayabe belababalisi babo abangabafundisa ukuthi bebone besebezenzela.

Kuhlala abantwana abasezingeni eliphansi ezifundweni zabo. Leyi yenzelwa ukuze abantwana bengathwali nzima, bengezwa ubuhlungu emaqolo, kumbe ukuswela ukunanzelela lokho abakubhala kahle, ngokuba ezinye zizimfitshane kakhulu kulabo.

Ibhakane elibonisa ibizo lezikolo lezi ezisezingeni eliphansi. Lokhu kwenzelwa ukuba abazali babantwana bengalahleki lapho bedinga izindawo ikakhulu labo abaqala ukuhlala endaweni lezo.

Esikolo lapho okufundela khona abantwana abasemfundweni yaphansi sibiyiwe ke ngocingo kanti silesango futhi ukwenzela ukuthi abafundi baphume nxa sebesiya ezindlini zabo kumbe bengena lapho eskolweni.

Lapho okudlalela khona abantwana abancane abesezingeni eliphansi ezifundweni zabo. Lokhu bangakwenza ngesikhathi bephumula ezindlini zokufundela kumbe belababalisi ezifundweni zabo.

Abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo. Bafunda ngokubona njalo besenza. Lokhu kubenza bathole izicoco zokuthi bangadinga ngazo imisebenzi endaweni etshiyeneyo, njalo bayabe sebelolwazi olweneleyo.

Izikolo zabantwana abasezingeni eliphakemeyo abafundela ukupheka kumbe eminye imisebenzi eyenziwa ngezandla ikakhulu omama ukuze benelise ukupheka ukuthunga kumbe okunye abangabe befisa ukukwenza ngezandla.

Abasezifundweni eziphezulu bayenza imisebenzi yezandla lapha bafunda ngokwenza langokubona nxa beqeda bayaphiwa amaphephanyana abawasebenzisa ukudinga imisebenzi yamaqini.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bafunda ngokubona belungisela ababalisi babo ababatshengisayo lokhu kwenzwela ukuthi bangathwali nzima lapho sebethole imisebenzi yamaqini.

Abasezifundweni eziphakemeyo bafunda ngokubona ..Lapho bephiwa izinsimbi okumele bazihlanganise ukuze imitshina abayilungisayo isebenze .Besebe hamba bayophiwa izicoco abazisebenzisa ukudinga imisebenzi .

Abantwana abasezingeni eliphakemeyo bafunda besebenzisa imitshina yakulezinsuku okuthiwa ngamakhompiyutha. Lokhu bakwenza belandela ababalisi babo ababatshengisayo ukuba kusetshenziswa kanjani.

Indawo esetshenziswa ngabantwana abasezingeni eliphezulu. Ebonisa ukuba izinto zenziwa kanjani. Bayabe befunda ngokwenza langokubona, belababalisi babo. Abayibo abayabe bebakhokhela kukho konke.

Abantwana abasezingeni eliphakemeyo ezifundweni zabo bafunda ngokwenza ukuze lapho sebesiya emisebenzini yamaqini befike besazi okwenziwayo laba sekungaba ngabakhangelele izinto ezinjengokuthunga, amagetsi kumbe ukulungisa izimota.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphezulu, bayabe bebhala emabhukwini abawanikeza ababalisi babo ukuze babancedise sebebonile ukuba kuswelaka ngaphi kumbe bazwisisile yini.

Indawo zokufundela abantwana abasezingeni eliphezulu lokhu kwenziwa nguhulumende ukuze kube lokufunda emphakathini njalo abantwana bayabe besebenzisa insiba ezitshiyeneyo bebhala emabhukwini abo.

Ababalisi bafundisa abantwana abasezingeni eliphezulu, bayabe bebatshengisa lapho abakhanya bengazwisisanga khona. Bebalanda munye ngamunye ukuze babone ukuba umntwana uzwisisile.

Ezitholakala phakathi kwezindlu zokufundela ezokubhalela . Lokho kuyabe kunamathiselwe emidulwini ukuze ababalisi babhale, abantwana babone lokho abakutshoyo kumbe abakufundisayo.

Izindawo lapho okudlalela khona abantwana abasezingeni eliphezulu. Lokhu kuyabe kungokunye kumbe kuyingxenye yezifundo zabo, bakwenza belababalisi babo njalo kuyabe kusenza ukuba bahlale bezizwa bephilile emzimbeni.

Indawo lapho okugcinwa khona amabhuku abantwana abasezingeni eliphezulu. Lokhu kwenzela bahlale lawo kahle egcinakale engadatshulwanga, njalo atholakale ekhona lapho sebewadinga ukuze bafunde.

Indlela ezisetshenziswa ngabantwana abasezingeni eliphezulu besiya esikolweni lezi ziyabe zicentiwe zalungiswa kahle ukuze bangangcoli njalo bajabulele ukuya esikolweni ngazo zonke insuku.

Zokufundela abantwana abasezingeni eliphezulu. Lapho kulamabhuku abo abangabala khona behleli emaqenjini bencedisana, ukuze bazwisise ngcono lokhu akade kufundiswa ezindlini zokufundela.

Indawo lapho okufundela khona abantwana abasezingeni eliphezulu ekhangelelwe ukuba beqeda lapho bayemfundweni zabo eziphakemeyo. Iyabe ilamabhakane njalo ibhaliwe ukuze incedise lalabo abangabe bedinga indawo ehambelana lebizo lenalelo elesikolo.

Izikolo zabantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo ziyabe ziceciswe kakuhle ukuze labo abadlulayo babuke kumbe labo abafunda khona bathakazelele ukuya esikolweni nsukuzonke.

Yindawo lapho okugcinwa khona amabhuku abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo . Lokhu kwenzelwa ukuze amabhuku lawa ahlale egcinakale kahle njalo benelise ukuwathola ngezikhathi ezifaneleyo lapho sekumele bafunde.

Abantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo balezindawo lapho abafunda khona ngokubona lokhu bakwenza belandela ababalisi babo bebatshengisa ukuba bahlanganisa lokhu lalokhu besokuphuma ini.

Abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bayadlala befunda lababalisi babo endaweni ezehlukeneyo ikakhulu lapho besenza izifundo zengadini befunda ukuhlanyela.

Enguqwini kumbe endaweni yokudlalela ibhola lokhu kwenziwa ngabantwana abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bedlala lezikolo ezingabe zisemaduzaneni labo.

Izindawo ezingeni eliphakemeyo lazemfundo lapho okugcinwa khona amabhuku, njalo okufundela khona labo abafunda ngokwenza. Lokhu kuyafakwa ngohurumende ukuze abantwana befunde kahle.

Kusezingeni eliphakemeyo ezifundweni zabo balezindawo lapho abafundela khona ukuze bethole ulwazi oluzabenza benelise ukuthola imisebenzi njalo lezo zindawo kulezindawo lapho abahlahla khona beziphumuza.

Abafundi ke abasezingeni eliphezulu kuzifundo zabo bayahlangana endaweni eyodwa ukuze bafundiswe ngaba qeqetshileyo abavela kwamanye amazwe, bayabe besebenzisa omabonakude ukuze izifundo zankhona zisheshe njalo zizwisiseke.

Indawo zokufundela labo abasezingeni eliphakemeyo lapho abahlanganela khona besebesiba lababalisi babo lokhu kubazindawo ezinkulu ukuze wenelise ukuhlala abantwana abanengi bethola ulwazi kumbalisi oyedwa.

Indawo lapho abasezingeni eliphakemeyo khona abafundela khona. Lapha bayabe befunda ngokubona ukuze behambe bayesebenza besenza izinto eziyizo ngoba bebonile lapho ngesikhathi besezikolweni.

Izikolo zabantwana abasezingeni eliphakemeyo lezimfundweni zabo, zihlala zihlanzikile ngokufaka amaluba, utshani oluluhlaza kumbe izihlahla. Besokubhalwa kuhle ibizo leskolo leso.

Abantwana abasezingeni eliphakemeyo ezifundweni zabo benza imikhankaso befundisa izakhamizi kumbe bebonisa lokho abakwenzayo ezikolweni zabo. Bayaxwayisa labo abafuna ukuzengena ukuthi bangayenza njani.

abasezingeni eliphezulu ezifundweni zabo bayafundiswa lapho befunda bebona ukuba kusetshenzwa kanjani endaweni abafisa ukuyasebenza kuzo nxa sebeqedile bayaphiwa amaphetshana abawasebenzisa ukudinga ngawo umsebenzi

Izindawo zokufundela abantu abasezingeni eliphakameyo ziyalungiswa zibe zinhle ngokufaka amaluba kumbe izihlahla kumbe utshani obuhlala luluhlaza ukuze bazizwe belendawo zokuphumula ezingcono

Abezingeni eliphezulu kuzifundo zabo bayahlalandawonye besenza ukufundisana lokho okumele bebekwazi. Lokhu kuyenziwa ngezikhathi zantambama sebeqedile izifundweni zabo ezifanele insuku sonke.

Izindawo zokufundela abantu abasezingeni eliphakemeyo lapha bayathola amaphepha abenza bahambe bayethola imisebenzi kusiya ngokuthi baqeqetshe kuziphi izinhlelo.